Ayssan qasseka daro asati issife beettidi uttida asati beettosona eqqida asati guye baggara doosona ayssi asay shiiqo shiiqida ssakko issi akabaaben issi matan diza asati shiiqo shiiqidi dizayss.

asati uttidi subseba uttidayssa bessizayssako hayssi wombarey dees wombarey asati uttidayssi dees i bado diza wombari dees asi uttonna diza wombari deese sinthe baggan qasseka asata tamarsizayss kameri dees hara asi sinthen uttida madrekey dees

Hayssi qasse siiqo asati fiiqo uttidayssan e paymanootee wokkalidi uttidi haasa haasayezayssa seko he mayke kushen oykkides manaxira athidi diza aaseekko aawakko ayssati aawati.

Hassan qasse ee nam7u asati beettosona nam7u asati mangiste mangiste baale silqaneti beettosonna ee sibseba mara ishe diza asati nam7u sibseba mara ishe diza asati beettosonahyssan

Hayssan qasseka tigiraye kilile giddon beettiza aksum hawulttey bettees tigiraye kilile giddon dizayssako hayssi Aksum hawultte getetes Aksum hawultte asati biidi iza be'izayssako Aksum hawultte

hayssi qasseka e geetettizaee soshal midiyakko ek geetettiza soshal midia hayssi elene maskey shammida soshal midiyakko hayssi ekseko ek geetettiza fesbuke mala ek geetettiza hessako

Haysan biitizay qase maabirate maabirate oykkokootekoronte daro boota shiish aaththiza tiranisformer geetettiza mashineezakko hayssi mabirate aaththiza tiranisformer ku

Sanqase isiyadey bites kataman gita aspalten woththe woxxishe dendida kotokko woththe bolla deese ee hayssi birara gakettiza oohchota katama giddon ooththiza asatappe issinar daggees.

hayssan qassefade katama giddon keexxettiza gita keeththa keexiza asati ee keeththa keexxettizayssa biidi beyizayssa besseese daro asati doosona hayssi gita pooqe shediza keexxettishe diza pooqekko

Haysan betizayssi qase hopitalle arba minccen deyzza hospitalekko hayssi hospitala karen qassi makinay motorey dees mabirate ampoleti eqqi dosonna hessa besizayssako haysi

Haylle rizorteko hayle rizorte haysi ee sooyi lo'izayssa aylo'o lo'ize simsan qasseka mithi dees hee haaththey deese waana geliza haaththe limmo geliza haaththey deese sooy ayl'o lo'izaso.

Haysi hospitale diza dhaleko hayso hosputale gidon madardera bolla diza dhaletako dhaleya haysan daro dhaley beetese mafardara bolla uttidaysi

hayssii hospitalekkoee hospitalen nam7u asati beettosona himeti nam7u haakkimeti beettosona issinay kushen dhale oykkida haakkimekko issinay qasseka booththa haakkime gawanne may7ida manaxera aaththida nersey matan deysse

Qayssane daro asati beettosona macati addeti gita gita asati beettosona hessika hospitaleta kiliniketa ooththiza asetakkoe gita gita asati daro issi bolla shiiqidi beettosona.

Hayssan qassikka oyddu maccethi sinththen diya kushen baazenqqa oykiday des; qa issinna qassikka juuse oyqqidey sixootha hosppitaalethas sixoota aakimesoos sixootha immana biza asatha bessizayssa ko.

hayssan qasse nam7u addenne issi macasi beettosona senta sinthen dabbuidees daabbuza bolla mashi eqqididse asati luuke issina issina sixota immizayssa bessiza misile

hayssan qaseka ee lappun asati bettossona ee issinay gammo dunguza mayidi kushshan toora oyiqidaysa bettes hankko biiro asati doosona izza mattan hankko asati eqqidi dizza potto.

hayssan qasseka ee pitiyennee ee asa mabte asa mappete naagissiza biiroo milikitey betteese hayssi fitienne asa mabte naagisiza biiro milikitekko

Ee hayssi qasse ee shengoso bessiza misilekoe firdeso bessiza misilekoye hayssane mizaane beetees e qasseta madoshay beeteese daanjay oykkiza madoshay firda firdizadde oykkiza madoshay beetees.

Poolise poolisekko hayssati poolise he guyera bayndey deese zammariza bayndey dees guyera hayssi poolise adde poolisey sinxera eqqidi guyerayiza macata sinthene ekkidi biza poolisekko guyera maci lo'iza lo'iza poolise may'o mayida macati doosonaa.

Hayssan qasseka katama giddo gashe katama giddon asati shiiqidi doossona ee wodate nayti gita asati in qasseka harey harey caana caa7ida harey izenta matan dizayssa bessees.

Aysi'e itiophiyani matawoqiya matawoqiya kesisizayssa fayda matawoqiya kesisisizayssakko ee daro kilileta sunthay matan deesse e hessa fayda matawoqiya kesisiza melikitekko itiophiyan

Issi ayot dosona, issi ayot haysa dijitale metawoqiya kesanas kameran ayfe ashara imizaysa ayfe ashara imizaysa beses , issi auoti kamera ayfen oykidinne dijitale matowoqiya kesanasi ayfe ashara imosona.

hayssanka qasse baale silxane asati beettosona wules miminete ooththidayssa piririme ooththizayssa zeenan beettiza potoko izenta guyen fotoyideese xeqla7e ministere fotozidees izenta guyen addeti malaxay nam7u macara eqqidayssa bessizayssa.

Hayssan qassekka toho kuwaase kaa7iza ingiliize deren toho kuwaase kaa7iza arsenaale geetettiza kileebe assalxaniza assekxaynne arteetta gizau beettees.

Hayssan qasse daro asati beettosona oge bolla kezid enta matan makinay gita makinay beetes. Gita asati maccati addeti hayssan kezidi beettosona. E bahile mayo mayida asati maccatikka beettosona.

Hayssan qassekae nam'u asati beettosonae daradereja pude kezishe haberka ekesiza dereja bolla eqqidi kezishe diza nam'u asati beettosona mangiste baale siltane nam'u asati hayssan beettosonna

Hayssan qasee shiiqi uttida asati beettosonas ibsebayn shiiqi uttida asati e biiro e mangiste biiro asata da gossona daro asati hayssan shiiqi uttida gita gita asati macay addey shiiqi uttide.

hayti gammo zoone ammerareti gaxaare biidi dizayssako hayssan ammerareti daroti issife doosona izinta guyen makinidees gashshenayti beetto sona pude zulla bolla eqqidi gashshe nayti beettosona ammerare takko hayssi woreda silbale sinxaneta

hayssani heedzdzu asati betosona heedzdzu asatikka poolise daggoosona he nam7ati poolise may7o maye dayssakko he isinay qasseka poolise may7o mayerenna e sibisefawuti dada gosonayssati poolise takko

Hayssanni poolise beetees poolisee beetes iza guyen qasseka ebaase eqqida makini deese e hayssi poolisekko poolise may7o may7idayssa poolise yuniforme may7ida addeybeetees.

Hayisan qaseka bilixigina bilixigina paritey gaxare bidiy e macata shishidi e tana maraxite giza e salipe kezizays beses hays bilixigina paritey gidizays betes

hayssan qasseka gita gita asati beettosuna gammo dunguza aththida aawaykka bitese hayssan aykko azi irkibkibe oochchizayssa bessizayssakko gita gita asati daro gele sosupuna laapuna dubuna gidiza asati eeggash iyasuy maaledees

ee hayssan qassekae postasoy e ichachu tammuntho laytha bonchiza ba7aala bonchiza asati beettosona ee foto dendanas hayssa iza ba7aala bonchana bida asati gashe nayti gita asati gididi foto dendudayssa bessees

pacasiya masirason uttada ooththo ottizayssa sibseba bolla uttidayssa bessizayssakko hayssi kaseka indiya aydo wolo7aze ayfe karey ayllo wolo7izey mena malalo7e lo7iya indiya uttada masirason uttidayssa bessizayssakko

Ehayssa ni nam'u potoybeetes nam'u potoybeetes nam7anka daro asati shiiqidi uttido sona7ee naa oykkida aariyoti macati beetosonay assati asatas imettiza agelgilootekku.

haysi m bi miini market giza suuq ekko hayssi ayfayfey bayzettiza suuqe sinsen mangoy beetees shunkurte zeeftes timatimey betes papaayay betes hayssi bayzettiza boota suuq ekko

Ee hayssan qasseka zuma bolla kezidi woxate asati gita asati zuma bolla kezidi eqqidayssa ubbayka booththa may'o booththa may'o may'di eqqidayssa izinta guyen katami gashshe katami dizayssa bessees.

Issi macasiya oyddu tammu pulto giza xuufe matan uttada gammo dunguza mayada uttida issa bessizayssakko .Hanna oyddu tammu minca matan uttada gammo dunguza mayada dawusu.

Hayssan qasseka gita gita cima asati beettosona izentika salfe eqqidoosona mazagabettanas salfe eqqida salfeza bessees ciitara kezidi cimati salfe eqqidosona mizigebas mazagabettanas.

dhee hayssan qasseka asati salfe eqqidayssa besese asatikka misigeba misigeba mazagabettanasi salfe eqqidayssako misigeba mazagabettanasi asati salfe eqqida asati adde asati hayssan beetto sonna

Hayssan qaseka woththe woxxiza macati betosona izentafekka itoqiyas woxxiza atlete marta geetettiza era heedzdzu sha'u metiri woththe woxxa kibre wossene xooni dayssa bessiza potoko.

Hayssan siiqidi diza daro asati doosona issi bolla dendida pootokko mangiste may'o mayydi ubbaykka bootha mayo may'idi eqqida h asata bessizayssako hayssata giddon issi macasi dawuse hankkoy wuri adde addekko.

Hassan beettizay sayikilekko ,sayikey cililo, cililo malketi daro saykileti beettosona sayikilettikka katama giddon laaganas go7a bolla pe7izaysako.

Gimale wites hayssan gimale nam'u gimaleti doosona cahaa caanidi hayssa barahara biza gimaleti beettosona izinta sinthena essa qase masara oykkida addezi eqqidi deese massara oykkida addezi

Hayssan qasse daro asati doosona daro asati pooto denddanaas yuushon eqidayssa issi macasika xana7ause haysati qasseka katama soho kataman soho keththa kexiza ooso biiron oothiza asatako.

Soo giddon diza mayo saaxineko, mayo qumi saxine mayo saxineko eqqidi bootha qalamen qaba'eti ay lo'o lo'ize ay lo'o lo'ize bootha qalamen tiyetidaysa bay ay lo'o lo'ize haysi qumi saaxineko.

hayssi katama giddon keexettiza gita pooqekko gita pooqe hayssi katama giddon keexettiza gita pooqe bessizayssa ooththo bolla wurerenna oothetti wurerenna ooththo bolla diza pooqe bessees

Hayssan kattama oge manggistey oththisida ogey beetees,izankka nam''u makinatti eqqidayssi betes,iza matara gashe suuqey dizayssi betees,hayssi asfaltte ogekko.

hayssan qasse oge ooththishe diza asati beettosona ogeey aspalte aspalte renjere ogan qolishe doosona hayssi oge balle silxaney ooththisiza aspalteko lo7iza aspalte oochchisishe gaxare oge aspalte gaxare giddon ooththisishe dees.

hayssan qasseka ogey beettes aspalte ayllo olo7iza aspalte aspaltey beettes baajajey aysuuzey izan hamuchizayssa hayssi oge bale silxaneti ooththisida aspaltekko ogekko gemakina oge

hayssan qasee gaxare giddon diza oge beettes aspalte hayssi mangiste gaxare giddon ooththisida aspalteko e aspaltan qasseka gaarey garey bishe dizaayssi beettees e aspalta matan qasee maata keethey matan deese

Haysan qaseka asati betosona haysati e izenta matan qaseka hathe tuboy betes he hathey izara biza tuboy betes asas hathey izarako katama asaska gaxare asaska hathey bizay